Salamu Alaikum Barkanmu da warhaka wannan abu yana magana ne a kan menene sunan gargajiya da ake um kiran abunda aka pi nomawa da shi a wurin mu abunda dai aka pi nomawa da shi a wurinmu shine masara wanda kusan a de paɗin Najeriya kusan ko ina da ko ina am pi shuka masara shine de wanda aka pi sani wanda aka fi shukawa amma um a wurare dayawa de ga ko ina da irin abunda suke shukawa amma dai masara de shina wanda aka pi sani banda masara akwai dawa gero dankalin turawa dankalin hausa shinkapa da de sauran su amma de a yanzun wanda de aka pi sani shine masara wanda am pi noma shi cikin damuna amma a yanzun mutane suna iya noma shi lokacin rani wanda mutane um suke ampani da injinan ban ruwa da kuma taki da de sauransu domin su gyara gonansu har Allah ya nupa shukan ta girma kaman yanda ake kulawa da ita lokacin damuna um wurare da dama dama irin su wuraren yarbawa da ibo su ma suna nasu irin shukan dud da de su yanayin ruwan su da yanayin ruwan b=mu ba iri ɗaya bane amma su ma suna shuka masara a wurin su wanda su ma suke samu su yi ampani da shi su kai kasuwa waƴansu su siyar waƴansu kuma su kai gida su ci amma dai dayawa mutanen mu am pi noma shi anan arewaci Najeriya wanda har ta wanda ƙasan nan ya ɗam pi na kudancin kama a irin yanayin yanda masaran ke so ya pi san irin ƙasan arewa amma dud da hakan de suma de Allah ya albarkace su da yin nasu iya yin pasahan suyi noman da kyau a can Masha Allah.

Assalamu alaikum, Barkan mu da sake dawowa A yau tambayar mu yana nuni ne akan shin akwai wa'yansu kayan noma wa'yanda suke na musamman ko na daban ko kuma wa'yanda suna na musamman a cikin al'ummam mu eh ansa shine 'eh' a cikin al'umma ta wato Hausa kenan akwai wasu kayan gona da ake dasu na musamman eh, ko ban sha'awa misali fadama a shine ne, wani wuri ne wanda ake noma wanda wanda ake kira da gonakin ruwa yana nufin gonaki da ake noma wa cikin kwa cikin yankunan da ruwa yake wucewa hakan nan akwai Gero wanda yake daga cikin amfanin gona na dabbobi da kuma Dawa wanda ake noma domin samar da abincin mai gina ciki waɗannan suna da ma'anar mus ma'anoni na musamman aciki al'um al'ummar noma da kuma al'adun Hausawa banda su akwai irin su ah kayan marmari irin su Gwanda Kankana Lemo Ayaba suma ɗin duk irin kaya ne wanda zaka je, daga faɗin suan su ma zaka ji sun irin ya sunansu ya kwanata maka irin zaka so, in ma baka sanshi ba, zaka so kasan irin wannan mene ne haka kana son ka ganshi, sabida mene, sunan ya kwanta maka a rai sannan kuma su ɗin irin ga yanayin yadda ake in kaci su ma zaka ji daɗi, irin sun kwantar maka da hankali, banda irin amfani ma da suke yi ga jikin mu da lafiyar mu da kuma sauransu to duk irin wa'yan nan kayayyaki zaka ga ko wanne wuri suna da irin sunaye da suke kiran nasu amma wa'yan nan sune wa'yan da aka fi kira a al'adar mu ta Hausawa

sunan amfanin gona wanda aka fi sani ko aka fi amfani dashi a wuraran mu da farko dai wanda aka fi sani shine masara na biyun shi shine gero na uku aƙwai dawa sannan na huɗu aƙwai shinkafa da dai sauransu aƙwai irinsu kuma um waken suya da wake farin wake da aka ake shukawa shima amma dai wanda aka fi sani shine masara wanda ake shukawa lokacin damuna didda dai sauran suma ana shuka sune lokacin damuna amma yanzun tunda cigaba yazo mana zaka ga mutane suna iya shukawa ko da ba lokacin damuna ba amma yanzun wannan dai sune wa inda aka fi sani aka fi kuma amfani dasu a guraran mu nan arewacin najeriya wanda mutun zai shuka ƙwayan har abun ya girma ya cire ya gama gyarashi da kyau ya kai kasuwa ya siyar ko kuma ya kai gida ya ajiye ya ci da dai sauransu yanzun inda zakaje wani wajan zaka su basu damu da irinsu masaran da gero da dawa da shinkafan da waken suya da farin wake ba duk basu bama sa iya shukasu a gurinsu sai dai ƙila suzo su siya in zasuyi amfani dasu a kasuwa amma yanzun wannan dai sune wa inda aka fi amfani dasu ko aka fi sani wurinmu nan arewacin najeriya wanda sune nace aƙwai masara gero dawa shinkafa aƙwai su irinsu doya waken suya farin wake aƙwai irinsu dankalin hausa da dankalin turawa wanda ake shukasu suma ana amfani dasu aje akai a kasuwa kuma a siyar domin a samu kuɗi da sauransu yawwa a huta lafiya

um, Assalamu alaikum ko suna yen ma a danan gona anan miƙasu daga wannan tasari zuwa wannan tsari ko kuma daga wannan lo kaci zuwa wannan lokaci to dai gaskiya mudai tinda dai mun muka taso zaka ga tin iyaye da kakanni da aka taso zakaga sunanne dai da ake kiran wannan ma a danan na kayan gona ba a canja su ba daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci gonanne dai da ake kiransu tin a da shine dai ake kiransu dashi har iyan zu wanda zakaga masara tananan a masaranta gero yananan a geronshi dawa yananan a dawanshi dan kali yananan a dankalinshi dan kalin turawa yananan a dan kali turawanshi doya yananan a doyan shi to sedai kasan kowa da irin al'adan su ta iya yuwuwa sunan da kayi ta kiranshi anan ba shine sunan da wasu suke kiranshi a nasu waje ba wanda su ƙila su suma tintini haka suke kiransu da shi wanda baze yiwu kai ka ɗauka naka ka kai musuba kowa da yanayin yanda yake fahimtan nashi amma dai suna dai irin wannan be yuwuwa a canjashi sabida tin farko ga sunan da aka saka mashi wanda da yawa ma tin tini mutane ba a canja shiba ko kuma ba ai shawaran ko ai tinanin a canja shiba amma daga nan har mutane na gaba ma da zasu zo zakaga da sunanne dai za a ci gaba da amfani ana kiran wannan ma' danan e noma da akayi domin asamu albarkansu ko irin wanda zakaga sune ɗin dai da na faɗi kaman a masara gero dawa shin kafa doya dan kali dan kalin turawa dan kalin hausa a, masara a,wake farin wa waken suya da dai sauran su sunanan dai a sunanan nan nasu wanda ba ze yiwu a canja su ba yauwa

Assalamu alaikuma, barkamu da sake dawowa a yau tambayarmu tana tambaya ne akan shin akwai wa'yan ne suna na abinci ko kuma na shuka da ake da kuke dangata shi da samun sa'a ko nasara a akwai a abinci ko kuma shuka kala-kala da ake danganta shi da samun sa'a ko nasara akwai kamar Masara akwai Alkama da sauransu bari mu ɗauki Masara mui bayanin shi shi Masara na ɗaya daga cikin amfanin gona da ake danganta shi da sa'a da arziƙi a cikin al'adun Hausawa Masara tana da muhimmanci wajen ciyar da lyalai kuma tana samar da girma da albarka a gonaki yana daga cikin kayan gona da ake amfani da su wajen yi wa maza da mata adu'o'i na samun albarka da nasara a rayuwa haka kuma ana amfani da masara wurin shirya abinci me daɗi wanda yake taimakwa wajen samar da lafiya da jindaɗi ga al'umma sai kuma Alkama Alkama akwai garin Alkama yana ɗaya daga cikin amfanin gona da Hausawa ke danganta shi da albarka da sa'a Alkama yana da matukar amfani wajen samar da abinci musamman a lokutan bukukuwan aure ko al'adu inda ake ganin yana kawo ci gaba ga al'umma a banda ci gaba kuma da yana kawo ko kuma yana tabbatar da samun aji ke a cikin gonaki a hak haka nan yana da ɗaya daga cikin amfanin gona da ake amfani da su wajen bada addu'o'i samun nasara da albarka inda mutane za su ɗauka sukai makarantun allo ko kuma wani waje dai domin su bada don mutane sui masu addu'a

Assalamu alaikum barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri namu A yau tambayan tana tambaya ne akan.. Tana nuni ne akan Mutanen mu na wannan al'umma Suna saida.. ulu Ko kuma ace kashin Tinkiya ko tumaki Ko kuma pata /// A cikin Al'umma tawa Wato hausawa kenan Mutane na sayar da Gashin tunkiya Wadansu nace mashi Ruwan agogo Da aka Yishi daga gashin.. Aka fitar dashi daga tunkiya Wato ulu kenan Da Daga dabbobin su Suke fitar tashi Wannan gashin tunkiyar yana zuwa ne daga dabbobi kamar tumaki da Dabbobi da ake amfani dasu wajen Samar da pata ko gashin su Wasu daga cikin Masu ciwo suna sayar da Wannan pata ko gashin Tumaki Don yin kudi ko kuma a sayar dashi Ga, masana'antar da takeyin Kayayyekin Irin pata Ko tufafi Wannan yana zama wata hanya ta Samun.. Kudi Irin na shiga na yau da kullin Ga masu kiwon dabbobi A wasu yankuna Wanda idan ka lura akwai irin kasashen waje wanda Su, Su, suna kiwata irin wadannan dabbobin ne kawai Wanda lokaci bayan lokaci Zakaga an.. an same su anyi masu aski An tara gashin nasu da yawa. Domin su tafi su saida shi ga Wasu masana'anta Wanda su kuma masana'antar da irinshi ne suke amfani suke wadannan kayayyaki dai Daza'a sarrafa shi ayi wadansu abubuwan Daban-daban na ban sha'awa Amma anan irin wujajjen mu za kaga Masu yi, Kadan ne Sabida Irin wadannan dabbobin Kamin ka samu irin su Saida ka dakko su daga kasashen waje Ka shigo dasu Domin ka kiwata su domin suyi maka abinda kake so Da fatan an fahimta

Assalamu alaikum warahmatullahi taʼala wa barkatuhu barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri namu. A yau shirin namu na tambaya ce a kan ta wace hanya ce ake sayarwa ko ake kasuwancin kashin dabbobi? Da farko dai cikin Hausa ana sayar da irin nauʼukan kashin dabbobi daban-daban, ga wassu daga cikin su. Na farko kasuwanni, ana na farko kenan kasuwanni ana sayar da kuɓewa a kasuwanni ko kuma a wuraren da ake hada kayan noma, yawanci manoma sukan kawo um abubuwan dabbobi kashin dabbobi zuwa kasuwanni domin sayar da ita ga wanda ke buƙata dan amfani da ita a gonaki. Sai na biyu, ta hanyar dandalin sada zumunta. Wasu suna amfani da kafafen sada zumunta kamar facebook ko whatsapp inda za su tallata kuɓewarsu domin samun masu saye ko um masaya, Sai na uku, Kai tsaye ga manoma. Wassu lokutan ana kai irin abubuwan kai tsaye ga manoma ko masu gonaki domin amfanin gudanar da ita a matsayin taki. Sai na hudu, daga gonaki ko shago zuwa shago. Wassu suna sayar da kashin dabbobin ta hanyar turawa daga wani shago zuwa wani shagon um zuwwa wani musamman idan suna da yawa ko suna buƙatar samun kasuwa. Sai na ƙarshe, kashin dabbobi na da matukar amfani ga gonaki domin tana taimakawa wajen bunƙasa ƙasa da kuma inganta girbin amfanin gona wanda a yanzun ma a kan je ne zuwa gidajen gonakin har mutum kan ce a ajiye mishi wanda in har ba ka je ma ka nuna cewa ka na so ba wani zai iya zuwa ya riga ka.

Assalama alaikum um. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. A yau tambayan tana tambaya ne ko tana nuni ne akan um ƙahon dabbobi ana amfani dashi ko siyarwa sabida wani dalili na musamman. Eh, to um wuraren mu na hausawa ko kuma al'adu namu ko kuma addini irin namu na mutanen mu ana amfani da ƙahon dabbobi ana sayarda su ko amfani dasu don dalilai daban-daban. A waensu al'adu ana amfani da su wajen yin kayan ado kamar zoben hawa kai ko ko kayyayakin gargajiya. A cikin al'adu ko addinai ko kuma ince al'adu da addinai ana amfani dasu don yin kayan ado, kamar yadda na fadi a baya zoben hawa kai ko akwatin ado na gargajiya. Har ilayau ana amfani dasu wajen ƙera kayan daki, er kayan daki na gida da ahh da wasu wurare ana siyar dasu domin amfani a masana'antu kamar yadda ake yin magunguna na gargajiya, uh magunguna na gargajiya waeansu za ka ga za su je wurin kaman wanzami, wanzamai ma suna amfani da shi domin ya yi masu magani, za a sa magani da hade-hade irin nasu, su sa ƙawon a yayanka bayan mutum a zuƙe bakin jinin dake jikin mutum, shine irin yadda wanzamai suke yi. A wasu wurarin ana sayarda su domin amfanin amfani daban-daban kuma. Hakan nan a wasu al'adu ana amfani dasu a cikin wasanni ko er wasannin gwagwarmaya, wanda da ƙahon nan a wasu masana'antun in suka ƙera maka shi bama za ka ce ƙaho bane, za ka ga abun ya ba ka sha'awa ah sun saye shi ƙila a parashi mai sauki, sannan kuma suka zo suka sai gyara shi suka suka juya shi ya ya koma wani abu mai kyau wanda zai ba mutane sha'awa harya jawo hankalinsu su zo su saya a kudi mai tsada ƙila. Da fatan an fahimta.

Waƴanda suka fi siyan kashin dabbobi ko kuma ƙaho na dabbobi a gurarenmu kaman de yanda muka faɗi a baya wato shi de kashin nan na dabbobi yana da matuƙar amfani a gonakinmu kuma waƴanda suka fi sayen shi su ne manoma wanda yake son gonarshi ta yi kyau shi ne zaka ga ya dage akan yana neman inda ze samu kashin dabbobi wanda ze haɗa yayi kaman taki na gida haka wanda ba se ya bi ya sa kuɗi maƙudai ya je ya siyo taki na Turawa ba wanda ze saka um a gonanshi ze ƙoƙari ya nemo wannan domin ya hada ya kai gonanshi sabida kayanshi ko kuma in ce shukan da ya yi domin ya girma ya yi kyau har ya cire amfanin ya iya siyarwa ko kuma ya ci wanda ze yi amfani da shi a gida kenan sannan shi kuma ƙaho waƴanda suka fi siyan ƙaho irin um wanzamai ko kuma irin mahauta su ne aka fi sani ana ganin su da ƙahon um dabbobi irin su rago sa da de sauransu na sa ma de aka fi amfani da shi akan yin ma mutane irin ƙaho da ake yi na baya wanda zaka ga an yi ma mutum ƙaho sabida a cire mi shi irin wani baƙin jini haka wanda ya tarun ma mutum a jiki ko kuma wani jini de wanda de bai da kyau a jikinka to wanzamai suna amfani da shi domin su cire ma mutum wannan cuta um baƙin jini da yake jikinka suna amfani da wannan ƙahon sannan zan ƙara taɓo kuma akan um shi wannan taki mutane dayawa da ba damu da irin wannan kashin dabbobi ba amma yanzun sabida mutane an gane shi yanzu kashin dabbobin ma wahala yake to in kana buƙatan shi dole se ka je ka bada kuɗinka da wuri domin a tara maka

Salamu alaikum. Barkanmu da war haka. Wanna darasi namu na yau yana nuni ne a kan yanda mutum zai fane farashin zare da kuma taki da kuma ƙaho To bari dai mu fara da farki; shi dai zare ya kasu kashi-kashi. Akwai mataki na ɗaya da na biyu da na um Wato mataki na ɗaya shi ne ƙaramin zare, mataki na biyu shi ne madaidaicin zare Mataki na uku kuma shi ne zare wanda ya fi kowanne kyau. To, ta yanda za ka gane kuɗinsu shi wane zare ne ya fi kyau. zaren da ya fi kyau wanda aka yi shi da abu mai kyau, wanda za ka ga ya fi ɗaukan ido. To shi ne yafi ɗaukan kuɗi mai yawa wanda ya fi tsada ke nan sannan sai kuma mu zo kan taki Taki ya danganci wane irin taki kake so Taki irin na gida ne koko irin na um na Bature wanda ya haɗa a kamfani Shi taki irin na gida ya danganci yanayin yanda kake so in kana so kaɗan ne to kuɗinka zai yi kaɗan In kana son mai yawa ne shi ma farashinka zai yi yawa Sannan in kuma na kamfani kake so shi ma haka In kaɗan kake so kuɗinka kaɗan ne in kuma da yawa kake so kuɗinka da yawa Sannan sai mu zo ƙaho ko shi ma Shi ma ƙaho ya danganci da kyan shi ko me za a yi da shi In ƙahon ana so da yawa ne, haka shi ma za a ba da kuɗi da yawa domin a saye shi saboda amfanin da za a yi da shi Haka shi ma in ba za a yi shi, saya da yawa ba za a sa wa mutum kuɗi kaɗan To dukkanninsu ukun nan: zare taki da ƙaho ya danganci wane irin abu kake so ka yi da su In aka lura ma cewa kana so ka yi amfani da shi ne in kana da buƙatar shi sosai to mutane ma sun sa muku kuɗi sosai. amma kuma ya danganci da yawan ko kuma abin da kake so ka yi da shi amma in har yawan shi yana da yawa gaskiya dole ka biya kuɗi mai yawa sannan kuma kana biyan kuɗi ne domin a biya maka buƙatu

Assalamu'alaikum barkan mu da sake dawowa a yau ana tambaya ne akan shin akwai wa'insu al'adu da suke amfani da ƙahon dabbobi eh akwai gaskiya ƙahon dabbobi ana amfani da su a wajen al'adu daban daban al'adu kaman sun ko kaman yoroba hausa ko ibo duk suna amfani da ƙahon dabbobi ta waje daban daban ehm kaman hausawa da sauran yarurruruka yoroba da ibo suna amfani da shi a wajen yin magani yanda za'a yima mutum ƙaho a fitar da baƙin jini daga jikin mutum ko kuma wata cuta dai da sauran su sannan ƙahon dabbobi ana amfani da shi wajen wasa sannan ana amfani da shi wajen yin waƙa za'a gyara shi a sarrafa shi domin ya dinga fitar da wani waƙa yanda akeso ya fitar a kudancin najeriya sunfi amfani da irin wa'innan ƙahohho al'adu su na can suna amfani da shi yin domin yayi musu abunda sukeso sannan kuma ƙahon dabbobi ana amfani da shi a wajen yin ado za ka ga wa'insu mahauta ne sun fita sun je daji sun yi samu dabba sun yanka amma dai dai kan za ka ga sun zo sun ajiye shi sabida ya zame musu kaman kwalliya ko ado a gidan su da suke alfahari da shi sannan kuma ƙahon dabbobi ya kasu kashi kashi akwai irin wa'inda zaka ga ana amfani da shi wajen haɗa abubuwa da dama irin su cokali da dai sauran su sannan kuma ƙahon dabbobi wa'insu suna kallan shi kaman basu da amfani amma kuma duk abunda ka gani yana da amfani a dai duniyan nan ana amfani da shi ta wajaje daban daban sai dai in baka da ilimi akan abun amma in har kana da ilimi akan abun toh ƙahon dabbobi ma zaka ga yanda ake sarrafa shi amma in kaje wurin wa'inda suke sarrafa shi ma za kaga yanda abun yake har abun yazo ya baka sha'awa

? Assalamu Alaikum. Barkan mu da sake dawowa cikin wannan shiri namu.? A yau tambayan namu tana nuni ne a kan,? ko kuma tana cewa,? kana tunanin sayar da gashin dabbobi?? Ko taki?? Ko kuma ƙahon dabbobi?? Akwai riba sosai a kasuwancin?? Eh, sayar da gashin dabbobi ko fatar dabbobi,? na iya zama,? kasuwanci mai riba,? musamman idan ka,? idan ka gudanar dashi da ƙyau.? Gashin dabbobi ko fatar dabbobi ya na da amfani sosai a cikin masana'antu,? na ɗinki,?? ko kuma ɗinkin tufafi,? musamman a kasuwancin da keda buƙatan kayan ɗinki na zamani.? Taki kuma,? yanada amfani sosai wajan,? bunƙasa,? noman,? noman amfanin gona.? Wanda ke ƙara samun,? kuɗin shiga,? na yau da kullum ga manoma,? da dama.? Sannan,? na uku,? hauran dabbobi,? ko kuma ace mishi ƙahon dabbobi.? Shi kuma kamar na faɗa a baya,? ya na da amfani wajan,??? ƙera kayan ado,? kayan fasaha,? da kuma, ?n magunguna.? Idan aka samu ingantaccan hanyar da za'a gudanar da kasuwancin,? zai iya zama mai riba sosai.? Kamar,? kiwon dabbobi,? da kyau da kuma samun hanyar,? sadarwa mai kyau,? da kasuwa.? Duk waƴannan abubuwan guda uku,? in ka ɗauki ɗaya daga cikin shi ka riƙeshi a matsayin sana'a,? toh yana kawo riba sosai,? ballantana kuma ace ka haɗa biyu ko uku kanayi.? Inda kamar a baya duk mukayi bayaninsu.

Salama alaikum barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri namu ayau tambayar tamu tana tambayene akan wasu kayan aiki kake amfani da su wajen yin kayan aikin gona. Ana amfani dakayan aiki daban-daban wajen yin kayan aikin gona, wasu daga cikin kayan da ake amfani da su sun haɗa da ƙarfe aaaahh kashi ko itace, ƙarfe mai laushi, da gwangwan. Bari mu fara da na farko: Ƙarfe: Ƙarfe yana daga cikin mafi yawan kayan da ake amfani da su wajen yin manyan kayanaikin gona, kamar cebur, adda, da wuƙaƙe. Ehhh ƙarfe yana da ƙarfi da kuma jurewa amfani mai tsawo Kashi ko Itace: Ana amfani da itace wajen yin marke na kayanaikin gona kamar, haƙora, ko tukunya. Itace yana, yana da sauƙin sarrafawa kuma yana ɗaukar nauyi mai kyau. Ƙarfe mai Laushi: Wannan yana amfani wajen yin kayan aikin gona da ke buƙatar zama masu saukin amfani kamar wuƙa, aahhhwuƙar noma da kayan aikin shuka. Sai Gwangwan: Ana amfani da gwangwan wajen yin kayan aikin noma na musamman kamar agogo, ko makullin dabbobi. Sai aahhh abu na ƙarshe da kuma zance duka waɗannan kayan suna taimakawa wajen samar da kayan aikin gona da zasu taimaka wajen sauƙaƙe, aikin gonar, da inganta noma. Allah i taimaka.

Assalamu alaikum warahmatullahi, barkan mu da sake dawowa cikin wannan shiri namu ayau tambayan namu tana nuni ne akan shin zaka iya hada na ka kayan aikin ko siyansu kake a bari mu fara da zai wuya ai kayan aikin gona da hanu amma kuma ana iya sayan su daga kasuwa yin kayan aikin da hannu yana bukatar kwarewa na musaman sanna kuma yana bukatan kayan aiki sanan kuma yana bukatan lokaci mai yawwa misali; mutum zai iya anfani da itace da karfe wajen yin marke da hakora ko cebir kokuma ya kera wukake da karfe amma wannan yana bukata fasaha da kwarewa a sana'ar kira na kayan aiki da ya adai hannu um siyan kayan aikin gona daga kasuwa yana da sauki musamman idan baka da lokaci ko kayan aikin don yin su a kasuwa za a iya samun kayan aikin gona da suka dace da bukatun noma kuma ana dauke da ana daukan su da inganci me kau wanda zai taimaka wajen inganta aikin gona saboda haka zabi tsakanin yin kayan aiki da hannu ko sayan su yana dogara da bukar tar mutan ne kwarewarsa da kuma albarkatun da yake da su duka kudin nan idan ka tsaya ka lura in kana da kudi da zaka iyan sayan su kara kudin ka siye su ka huta amma in baka a su guara kurin kan dai ke makeri ne gaura ka tsaya ka kera kayan aiki amma in kana da bukatan lokaci da fasaha dole sai mutun na da wannan illimin shine zai iya wannan amma in ka je makera su ne suke d lokaci da fasaha da komai da allah ya ba su suke zama su kera se su je su sayar sabida mu wadan da bamu da wannan abun sai mu samu muje kasuwa mu siya

Salamu alaikum, Barkan mu da sake dawowa a yau darasin mu yana nuni ne akan mene, wasu um wasu abubuwa ne waɗanda suka fi amfani a gona to, abubuwan dai da suka fi amfani a wajan gona gaskiya suna da yawa, amma zamu ɗan taɓa wa'yansu daga ciki akwai irin su Fatanya Garma ɓaure Lauje Magirbi Sungumi Gatari Adda da kuma sauransu to yanzu dai zamu soma da Fatanya Fatanya itace babbar makami ko kayan aikin gudanar da sana'ar noma tana da matuƙar mahimmanci a sana'ar noma wanda da ita ake noman kusan kashi da yawa dai da, zaka ga dai da ita ake noman, ake gyara gonar domin amfani yayi kyau har a iya samu a cire aje a kai kasuwa a siyar Fatanya kenan sannan kuma akwai Garma itama garma tana da matuƙar mahimmanci domin da ita ake soma yin huɗa wanda huɗar nan da shi za'a yi kafin ma ayi shuka in an gyara goma kenan da ita Garma ake fara yin huɗa sannan kuma akwai Magirbi Magirbi shima dai wani kayan amfani ne wanda dashi ake sassaɓa ake girɓe kayan amfanin gona sannan akwai kuma Lauje ana amfani da Lauje wajan cuci wato yankan kayan amfanin gona kamar um kuɓewa Gero Dawa da kuma sauransu sai akwai um Gatari wanda dashi ake saran irin ice mai ƙarfi haka sannan akwai kuma Adda ana amfani da Adda ne shima wajan ɓangaren wani noma haka dai wanda dad diwa waɗannan abubuwan za'a gansu dai dasu ake amfani a wajan amfani noman yau da kullin wanda suna matuƙar taimakawa a wajan yin noma da fatan an fahimta

Assalamu Alaikum barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri namu ayau tambayan namu tana nuni ne akan yanda zaka gyara kayan aiki da suka karye toh domin gyara kayan aiki da suka karye dolene abi wasu matakai mataki na farko shine duba matssalan na farko ka duba kayan aiki da suka karye Sosai ka tabbatar inda aka karye ko inda ake bukatar gyara sai na biyu samun kayan aiki Idan kayan aikin sun karye Sosai zaka iya samun sabbi sabbin sassa da za'a mayar gurbin wanda suka karye misali Idan wuka ta karye zaka iya canza ruwan ko gar kuwar wukan sai na uku amfani da manhajar gyara idan kayan aiki idan kayan aikin sun hadu, Idan kayan aiki sunhada da gyara irin na Gida zaka iya anfani da manhajar da ka samu kamar zaren karfe leda ko kuma sinadaran dinki na hudu akwai haɗa kayan aiki bayan ka samu kayan gyara sai ka haɗasu a wuri mai kyau Idan yana buƙatar wutar lantarki ko sinadarin zafi ka tabbatar ka yi hakan cikin tsaro sai na biyar akwai gwada kayan aiki bayan ka kammala gyara a gwada kayan aikin cewa sunhaɗu da inganci Idan Har matsalan ta cigaba yanada kyau ka nemi masani don ya baka gudunmuwa ko taimako sai dan karin bayani akan shi wannan gyaran kayan aiki yana buƙatar kula da tsaro saboda wasu kayan aiki suna iya zama masu haɗari Idan baʼayi anfani dasu ta daidai ba

Assalamu Alaikum. Barkan mu da sake dawowa cikin wannan shiri namu a yau tambayan mu tana tambaya ne a kan wa ya koya maka yadda ake haɗa ko amfani da kayan aiki an kawo mini yadda ake amfani da kayan aiki ta hanyan horo da kuma bayanai da na samu daga tarin bayanan da aka sanya mini wannan yana nufin cewa ni ba mutum ne wanda na iya na zauna na koya amma na koyi amfani da kayan aiki daga tsarin koyon na'ura da ake tsara da kuma bayanan da aka samo daga ma'adanai daban daban a taƙaice na koyi aiki da kayan aiki daga yadda aka tsara ni don fahimtar bayanai da kuma yin aiki da su yadda aka dace dole ne in zaka koya sana'a ko wani aiki ko wani abu dai a rayuwan nan dole sai ka zauna ka samu wanda suka iya aikin domin su koya maka in har kace zaka yi abu da kanka to ba fa zaka koya aikin nan da kyau ba ko ka yi shi zaka yi shi ba shi da kyau gaskiya sannan kuma su wa'innan wa'inda kaje wurin su zaka koya ɗin dole sai kayi haƙuri sabida rayuwan ta zama ta haƙuri ce in kayi haƙuri a ƙarshe kai ne zaka samu riba da suka iya ɗin zasu horar da kai domin ka koya yanda in ka koyan nan gaba kaima zaka iya koya ma wani har ya iya Shima nan gaba sai ka ga a hankali a hankali mutane dayawa duk sun kokkoya ta ƙasan ka amma kuma in kace baza kayi haƙuri ka koyi aikin ba to wannan aikni ko kuma abunda kake so ka koya na haɗa kayayyaki ko kuma kayayyakin gona da sauransu to fa baza ka koya ba irin kaman in kaje maƙera ko kuma kaga yanda suke wahala kace gaskiya kai baza ka iya ba to in har ka sa ma ranka irin wannan to fa baza ka koyi aikin na ka sa ma ranka zaka iya sai ka ga ka iya aikin ka kai matakin da ka soma yin naka na kanka har ka koyar ma

Assalamu Alaikum, Barkan mu da sake dawowa a wannan shiri namu a yau tambayan namu tana tambaya ne a kan kana tunanin kayan aiki da ake haɗawa a cikin al'ummanka irin na fasaha um mai ɓata ce ko sana'a mai shuɗewa a'a aikin yin kayan aiki baya yana shuɗewa ba a cikin al'ummata duk da cewa fasahohin zamani suna canzawa yadda ake yin abubuwa har yanzu akwai mutane da dama a cikin al'umma da ke koyi da kuma yin kayan aiki na gargajiya a wasu yankuna wannan sana'a tana cigaba da zama mahimmiyar hanya ta rayuwa kuma wasu suna ganin suna ganin tana da daraja wajen kiyaye al'adun da wa'innan kayayyaki duk da haka yana yiwuwa?? wannan fasaha ta rago a cikin birane yanda kayan aikin zamani suka yawa sosai inda zaka je birane zaka ga idan zaka yi amfani da fatanya kayi noma na awa biyar amma birni zaka iya je ka tarar da wani inji da ake amfani da shi wanda a ƴan mintuna gonan da zaka yi awa ɗaya ita bai wuce tayi minti goma ko sha biyar ba idan aka yi amfani da wata babban gona kuma irin wanda ta kai kimanin babban fili haka to su irin wa'innan zaka ga irin in aka yi amfani da kayayyaki irin na gargajiya za ace an ɓata lokaci kurin gara su yi amfani da kayayyaki na zamani to a haka ne in kaje birane zaka ga duk irin wa'innan kayayyakin babu amma in ka zo ƙauyuka kuma zaka ga ga kayayyakin nan saboda su bane da halin yin amfani da irin wa'innan kayan aiki

Assalamu Alaiikum, barkan mu da sake dawowa cikin wannan shirin namu a yau tambayar namu tana tambaya ne a wasu lokuta ne ko rana ckin al'umman mu ko su ke yin kasuwa ayyukan kasuwa a cikin al'ummata yana faruwa ne a kowanne lokaci ko da yake yana ya danganta da al'adan yankin wasu al'umman suna gudanar da kasuwanninsu a kowanne mako yayin da wasu suna yi sau biyu ko sau huɗu ko sau uku a wata kasuwanni su na bada dama ga mutane su sayar da kayan abinci kayayyakin hannu da sauran kayayyakin kasuwanci?? harkan kasuwanni suna zama wani?? hukunci na haɗuwa da jama'a da musanyar ra'ayoyi wanda sanadiyar a kasuwannin ne za ka ga mutane daban daban daga waɗansu garuruwa daga waɗansu ƙauyuka sun zo domin su ci wannan kasuwa sabida an ware wannan ranar domin a yi wannan kasuwan sannan mutane da dama za ka ga ranar an cika sabida an ware wannan ranar domin a zo a sami kaya da sauƙi sannan waɗansu za kaga sunayin shi sau ɗaya a sati, waɗansu sau biyu a sati waɗansu sau sai wata wata a ke yi akwai waɗanda kuma irin sai irin lokacin sha'ani irin na azumi ko na sallah za kaga waɗansu haɗu sun zo sun ƙero wannan kasuwan domin a kawo ma muatne abu da sauƙi su zo su siyi kayayyaki to a hakane za ka ga mutane, wasu daga hakane za su tattaho su zo su samu su ɗan siyi kayayyaki ba sai sun kashe kuɗi sun je wata kasuwan mai nisa ba za kaga sun siye shi a cikin sauƙi a wajen

Salama Alaikum, barkan mu da sake dawowa A yau ma de, mu na, a na magana ne akan waen su irin abubuwa ne masu kyau da aka pi siyarwa a ranar kasuwa toh kamar a nan, irin wuraren mu za ka gan a wara wata rana wanda aka fi sani irin itace babban rana wanda itace zaa ci kasuwar wuri kaza toh a wuraren dai za ka gaskiya akwai wurare daban-daban akwai irin wuraren hatsi akwai wuraren kayan miya akwai wuraren kaya wurare dai daban-daban. Akwai irin su tumatur ataruhu tatase, albasa, kabewa in ka zo kuma bangaren su hatsi akwai irin su a shinkafa, gero dawa, masara alkama da sauran su, in ka zo kuma irin kayi wurin, kayan sawa akwai za ka gan gajeren wando masu babban riga, masu hula, masu takalma abubuwa dai da dama, tsannan akwai kuma irin bangaren da za ka je ka tarar da su naurorin wuta su ke siyarwa irin su kwan fitilla waya za ka je ka tarar da abubuwa irin su na ampanin dai gida da sauran su sannan akwaiirin wajen da za ka gan su kuma kayan murma abun marmari su ke siyarwa, irin su um lemu, ayaba kankana, abarba dabino kwakwa da dai sauran su, ka ga abubuwa dayawa wanda, sai ka je kasuwan za kuma ka gan mutane da dama ko wanne mutane sun zo daga wurare nesa, ko wurare daban-daban sabida su na son su samu abunda su ke so abu mai kyau a wannan kasuwa wanda za su siya, su je gida su yi amfani da shi domin a wannan ranar itace ranar kasuwan da sun san, ana kawo kayaki daga nesa wanda sun dadde ba su samu ba amma sanadiyan wannan kasuwan zai kawo musu abu mai sauƙi za kuma su samu abun da araha domin su samu su siya su yi amfani da shi.

shin salama alailum warahmatullahi ta'ala wa barkatuhu? a yau barkan mu da sake dawowa cikin wannan shiri namu a yau tambayan namu tana tambaya ne a kan shin kana sai da wani abu a ranar kasuwa ya danganta da mutumin da aka samu wani zai ce eh, wani zai ce a.a bari mu fara da amsa? eh ina saida kayayyaki irin su kayan miya kayan ƙunshi duk wani abu da zai sa a yi miya ina saida shi a ranar kasuwa tunda nima ina sarowa sannan in siyar a ranakun kasuwa wanda a hakane nake samun riba ta wanda zai sa in yi rayuwana na yau da kullum annan kuma a hakan kuma ina haɗuwa da mutane da dama daban daban wanda zan? ko mu kan ƙulla alaƙa da su to amsa na biyu a'a ni a'a bana saida komai a kasuwa sai dai na kanje kasuwa in samo in siya abunda nake son in siya irinsu akwai kayayyaki irin su kayan sawa kayan miya kayan abinci kaya dai gasu nan daban daban kala daban daban wanda ake amfani da su na yau da kullum a gida wanda idan kaje kasuwan nan insha Allahu duk abinda kake nema to fa zaka sameshi a wannan ranar kasuwa da ake zuwa shine za ka ga an haɗa mutane daban daban wani yazo siyarwa wani yazo siya wani kuma ya ma zo ne ya ga in zai sami abinda ya ke so kafin yace zai siya haka waɗansu suke a irin waɗannan wurare ne za ka haɗu da mutane daban daban wanda akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba na kirki ba sai dai an yi haƙuri an kai?? zuciya nesa Allah ya sa an gane

Assalamu alaikum barkan mu da sake dawowa a cikin wannan shiri na mu Ah, yau tambayan na mu tana tambaya ne a kan wani abu ne mafi shahara da ake siyarwa a kasuwa? Da farko dai abubuwa mafi shahara da ake siyarwa a kasuwanni suna da dama, amma galibi kayan abinci kamar irin su shinkafa, masara, gero, dawa wake, waken suya riɗi ga dai su nan dai da dama ya danganta ne da abinda mutun yake so, da kuma kayan lambu suna daga cikin abubuwan da ake siyarwa sosai, haka kuma haka kuma kayan masarufi kamar sabulu, man shafawa da sauran su, a kayan lambun kuma akwai irin su lemu, ayaba, kankana, gwanda da dai sauran su eham.. wannan ya danganta ne da buƙatar da al'umma da kuma lokacin kasuwa, a lokacin da mutun yake buƙatar abu ne shi ne zaka ga shi ya san me yake so, shi zai je kasuwan ya siya abinda yake so, ya danganta da irin lokacin amma a kowacce kasuwa dai mutun yaje zaka ga waƴannan abubuwan da muka lissafo a baya sune dai zaka je kowacce kasuwa kaje zaka gan su, zaka ga akwai wurin ƴan kayan abinci, akwai wuraren masu kayan lambu daban, sannan akwai kayan masarufi wajen su daban akwai kuma masu kayan miya sune ban bada misali da su ba, masu kayan miya zaka je ka tarar da su suma irin su tumatir, attarugu, tattasai, albasa kayan miya dai gayi nan. se irin ganyayyaki ma sai wanda ka buƙata duk wanda kake da buƙata ai insha allahu zaka iya samu a kasuwa. ya danganta da abinda kake so, abinda kake so shi zaka je ka siya. Da fatan an fahimta

Assalamu alaikum, warahamatullahi wa barakatuhu, a yau barkan mu da sake dawowa a cikin wanna shiri na mu, a yau tambayan namu tana tambaya ne a kan, ya mutanen al'umman ku suke shirya ma ranar kasuwa? Eh to ya dangata gaskiya da irin wace al'umma ce sannan kuma ya danganta da irin mutanen wajen kaman mu anan wajen mu zaka ga idan ranan babbar kasuwa ce zaka ga mutane sun shirya mata wani zai ce ba zai yi siyayya ba irin in kasuwan ana yin sau duk sati ne, waƴansu zaka ga kasuwan ana yin su duk sati biyu, waƴansu sau ɗaya a wata waƴan su sau biyu a wata, to yanayin yadda abubuwa suke da tsada to waƴansu mutanen suna haƙuri da siye da siyarwan su na ƙananan abubuwa zasu shirya domin su tanadi kuɗin su mai yawa wanda zasu je kasuwan su siya kaya a arha su saro da yawa wanda zai ishe su sosai har Allah ya kawo su wata kasuwan su kuma siya, zasu siya kayayyakin da suke da buƙata irin su kayan miya, abinci kayan sa wa da sauran su, zasu tara kuɗin su waƴansu kuma irin masu dan ƙaramin jari sukan je irin wannan babban kasuwa haka sun je wajen domin su saro, se su kawo cikin mutane su kuma su ɗan ɗora nasu domin su siyar su ɗan samu nasu riban, kowa dai da abinda ya shirya ma kan shi wani zai je da kuɗi da yawa, wani zai je da kuɗi kaɗan ya danganta da me kake son ka siya a irin wanna babban kasuwan ne zaka tarar da mutane daban-daban daga al'umma daban-daban mutane daga nesa sun zo saboda suna son su samu kaya da sauƙi saboda a irin wannan babban kasuwan ne zaka ga kayayyaki in kai baka sauƙaƙa ba, wani zai sauƙaƙa ko kuma kai kaya naka ka cika, wani ba zai cika ma na shi ba kowa dai da irin yadda ya tsara ma kan shi amma wannan babban kasuwa ranan kasuwa ita ce zaka ga mutane da dama an shirya an je mata domin a yi siye da siyarwa na yau da kullun.

Assalamu alaikum. Barkan mu da sake dawowa a cikin wannan shirin namu um Yau tambayar namu tana nuni ne akan Shin, akwai wani abinci ko abin sha na gargajiya da ake sayarwa a ranar kasuwa? ehh akwai Akwai irin su abinci da abin sha da ake siyarwa a kasuwa irin su tuwo doya, dankali. Akwai masu sayar da abinci wanda 'yan kasuwa suke siya a wurin su su ci, inda ba sai sun tashi daga wajen kasuwar ba sunje sun nima abun ci Haka suma masu abinci suna ƙoƙari su kawo kasuwa domin su taimaka wa waɗanda suka zo daga nesa ta yadda ba sai sun ɗauko abinci daga gida ba Akwai kuma irin su abun sha irin su um ruwa, lemu da sauransu Irin abun da mutum yake so, shi ne zai siya sannan kuma akwai masu irin akwai masu bada magungunan gargajiya haka wanda kila shi yake, sha’awa ya sha a lokacin maganin gargajiyan yake sha'awar ya sha A ɓangaren kayayyakin abincin akwai irin su tuwo dankali (irin dankalin Hausa, makanni Shinkafa, Danwake, Alele dambu zogale rama Ga dai su nan da dama illa adadin dayawa mutane sai zaka gansu a wajen Wasu ma a kai suke ɗauka suna yawo da su a cikin kasuwa suna talla domin mutane su gani su siya a hakan ne kuma zasu sayar su koma gida Toh, a wannan zagayen da suke yi, mutum in ya gani ya bashi sha’awa, a lokacin zai siya zasu tsaya in abuand sakawan su wanda zaka ci ne Toh, akwai kuma irin saka wanda zasu bar maka shi wanda inka ci irin sai dai ka yadda shi Haka nan ga su nan dai da dama haka mutane ke yi a irin wannan ranakun kasuwa

Assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri namu a yau tambayar namu tana tana tambaya ne ko nuni akan wani irin yanayi ne kasancewa ranar kasuwa a cikin al'ummarka A ranar kasuwa ana cike da hayaniya da motsi a gari mutane daga kauyika daban daban sukan taru don saye da sayarwa masu sayar da kaya suna cewa kuzo ku siya kaya masu sauki ahh, ana jin kamshin kayan abinci kamar su kayan miya, nama me gashe-gashe da kayan kamshi yara suna ta famar gararan ba suna cin alawa da lemo yayinda dattawa ke zaune hira a kasashe a ƙarƙashin inuwan bishiya a na jin sautin kiɗa daga wasu masu nishaɗantarwa wasu kuma na rawa akwai tattaunawa mai zafi a kan farashin kaya domin kowa na son ya sami riba ko sauƙi eehm daga ƙarshe a na tashi daga kasuwa da farin ciki ko fargaba wasu sun cika wasu sun ci riba wasu sun yi asara amma rayuwa na ci gaba, ahh a cikin kasuwa irin wannan za ka ga mutane daban-daban sun taru sun cika a kasuwan saboda mutane daga wuri daban-daban suk sun zo kowa na son ya siya masu sayarwa kuma na sayarwa sannan kuma a wannan ne za kai ta cuɗeɗeniya da mutane wanda wanda magana da na kusa da kai ma sai ka tsaya ka natsu saboda waɗansu na amfani da abun ƙara murya domin yi wa mutane talla waɗansu kuma na ɗaga muryar su ne ma domin yiwa mutane talla

salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatahu 'yan uwa barkan mu da sake dawowa a cikin wannan shiri namu a yau tambayar namu tana tambaya ne a kan ya kake sarrafa bashi a cikin gida ko kasuwanci a cikin gida ko kasuwanci yana da muhimmanci a sarrafa bashi yadda yakamata don gujewa matsaloli na kudi ga wasu hanyoyi da za a bi don sarrafa bashi na farko shirya kasafin kudi dole ne a a san kuɗin da ke shigowa da na fita don tabbatar da cewa a na iya biyan bashi ba tare da wahala ba, biyan bashi da a ke na biyu biyan bashi da a ka fi buƙata idan akwai bashi wanda a ke da mafi girma riba don rage yawan kuɗin da ake biya, na uku gujewa karɓan bashi idan a na fama da bashi ya fi kyau a gujewa karɓan wani sabon bashi sai an rage na baya, na huɗu neman ƙarin hanya na samun kuɗi idan bashi na yawaita yana da kyau a nemo hanyoyin samun ƙarin kudi shiga don rage nauyin bashi, na biyar ajiye kuɗi don ajiye kuɗi don hanyar gaggawa idan a idan an idan a na da ajiyar kudi zai taimaka wajen hana doguwan dogaro da bashi idan wata matsala ta taso waɗannan hanyoyi na taimakawa wajen tabbatar da cewa bashi bai zama wata babbar matsala ba a rayuwa ko a kasuwanci in har ka riƙe wadannan hanyoyi da a ka bada yanzun zai taimaka maka wajen ko kana da bashin zai taimaka wajen dogaro da kan ka ka tashi da kanka ka nema neman ma shine zai hanaka ma ka ci bashin.

Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da dawowa cikin wannan shiri namu a yau tambayar namu tana tambaya ne a kan wasu irin nau'ikan rance suka fi shahara a cikin a al'ummar ka a cikin al'umma da dama nau'ikan rance da suka fi shahara sun haɗa da na ɗaya rancen gida ana bada wannan rance don siyan gida wanda ake biya a cikin dogon lokaci, so na biyu rancen mota wannan rance ne da ake bayarwa don siyan mota kuma a na biya a hankali, sai na uku, rancen ilimi dalibai suna karɓan wannan rance don biyan kuɗin makaranta, sai na huɗu akwai rancen sana'a a na baiwa 'yan kasuwa don bunƙasa harkokin kasuwanci sai na ƙarshe akwai rancen ma'aikata a na bayar da wannan rance dom buƙatu daban-daban na rayuwa waɗannan rance sun taimakawa mutane suna taimakawa mutane amma domin su cika burin su amma yana da kyau a duba sharuɗan biyan su kafin mutum ya karɓa wato duk waɗannan ahh nau'ikan rance-rance da na lissafo su waɗannan nau'ika guda huɗu ah sori nau'ikan rance guda biyar da na faɗo su dukkan su mutane suna amfani dasu a wajen karɓan bashi amma ko wanne daga cikin su yana da sharuɗa wanda yana da kyau ace ka tsaya ka natsu ka duba sharudan kafin ka karɓa sannan ya danganta da inda kuma za ka je ka amsa waɗansu suna da fahimta waɗansu baza su tsaya suyi maka uzuri ba amma yana da kyau dai a ce ka tsaya ka duba kafin ka ci bashin.

Assalamau alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake dawowa, a yau tambayar namu tana tambaya ne akan ya zaka gane cewa ko ka karɓa rance ko a'a aah! da farko dai yin la'akari da karɓar rance yana buƙatar nazari mai kyau don gujewa matsalolin kuɗi na nan gaba ga wasu muhimman abubuwa da za'a iya la'akari da su na farko dalilin rance yakamata a tabbatar da cewar dalilin da ya sa za'a karɓi rancen yana da muhimmanci kamar saka jari a kasuwanci siyan gida ko kuma wani abu mai amfani da zai kawo riba sai na biyu, iko da biyan bashi dole ne a tantance ko a????? dole ne a tantance ko zaka iya biyan rancen bisa ga sharuɗɗan da aka gindaya wannan yana nufin duba kuɗin shiga da kuma yawan kuɗin da ake kashewa a kowane wata sai na uku sharuɗɗab rance yakamata a binciki sharuɗɗan rance kamar riban da banki ko kamfani zai caji mutum????? tsawon lokacin biyan bashi da kuma yiwuwar ƙarin hukunci idan aka samu jinkiri sai na huɗu akwai Eh, madadin hanyoyin samin kuɗi idan akwai wata hanyan ta da zaka samu kuɗi ba tare da karɓar rance ba kamar tara kuɗi a hankali ko samun tallafi daga iyali zai fi dacewa a bi wannan hanyan domin a guje wa??? rance ko bashi sai na biyar tsarin rance a rayuwa dole ne a tantance ko rancen za kawo wasu kuɗi ko kuma zai haifar da matsala a nan gaba idan yana iya haddasa wahala a wajen biyan bashin da sauran buƙatun yau da kullum yana da kyau a sake tunani kafin ɗaukar rancen waɗannan sune hanyoyi da????? zaka iya ɗaukan bashi

salamu alaikum wa rahmatullahi ta'al wa barakatuhu barkan mu da sake dawowa a cikin wannan shirin a yau tambayan namu tana tambaya ne akan??? wasu hanyoyi ne wanda suka fi wahalar da mutane wajen biyan bashi??? da farko dai zan ce??? hanyoyin ba waɗansu yawa ne da su ba amma muhimman su ne akwai matsin lamba wanda shi wanda shi ya karɓi bashin za'a matsa mashi ko kuma wanda ya bada bashin zai matsa ma wanda ya karɓi bashin saboda ya biya da wuri amma kuma shi wanda ya karɓi bashin yakamata ya sani cewa kafin ya karɓi bashin yaamata???? ya san wane lokaci zai ɗauka wanda zai iya biyan bashin domin ya biya da wuri domin kar a takura mishi sai na biyu akwai lokacin biyan bashi waɗansu in suka zo karɓan bashin suna iya cewa ka basu lokaci kaɗan wani zai iya ce maka yana son lokaci mai yawa ya danganci da irin bashin da mutum yake so duk yawanci masu irin cewa suna son lokaci ƙanƙanin nan to zaka ga sune suka ɗan fi shiga matsaloli irin na mutum mai kuɗin zai zo yana damun su da waya haka ko kuma yana damun su da nema irin akan su dawo su zo su biya bashin to wannan yana sa mutum shiga cikin damuwa sosai ya rasa ma inda yake domin a lokacin kuma zai ƙara neman wata hanya ne da zai samu kuɗi domin dole ya biya wancan inda ya samu wancan bashin na farko a haka ne waɗansu zaka ga sun kasance zasu ƙara cin wani bashin domin su biya wancan bashin to idan akayi la'akari da yanayin yadda rayuwa dai take mutum ko ɗan yaya ne ya kasance yana dai da ɗan wata sana'a ko kuma yana ɗan tara kuɗi a hankali??? wanda zai iya zuwa mashi na abu na gaggawa dai haka da zai taimakawa kanshi wanda zai hana shi cin bashi wanda ko zai ci bashin zai ci ɗan kaɗan ne haka

Asalamaalaikum.............. barkanmu da sake dawowacikin wani shiri namu, a yau tambayan namu, tana tambaya ne ko akwai wasu al'adu da al'adun gargajiya da suka yadda da karba, ko aro bayarwa, da bayarwa. eh, al'adun, da al'adun gargajiya na hausa da dama akwai, dokoki da ɗabi'u da suka shafi aro da bayarwa, a cikin al'adun hausawa, idan mutum yana buƙatar aro, ana sa ran zai nemi izini da ladabi yana mainuna girmamawa ga mai abinda yake buƙata, misali, idan mutum yana son aron kuɗi, ko kayan amfanin yau da kullum, yana iya cewa don Allah ina inaso in aron ka za, in Allah ya yarda, zan ayar da shi a cikin lokaci. Ahh, daga ɓangaren mai aro, yana da matuƙar muhimmanci a mayar da abin aro cikin lokaci, soboda yin hakanne zai sa mutum ya ji daɗin ya ara maka abu, kuma ka dawo masa da shi a cikin lokaci yanda zai sa ko ko da ka zo nan gaba, za ka kuma ara, za a baka a cikin sauri saboda an san cewa ba ka ɓata abin ba ko kuma ba ka karya lokaci ba. Cikin sharuɗan irin waɗannan, yana da kyau mutum ya riƙe alkawarin lokacin da ya saka, in mutum yace gobe to ya tabbatar cewa gobannan ya cika wannan alkawari, sabida shine yake sa in har baka cika alkawarin ba mutane ko ka zo ma, kana nema in akwai ma wani zai iya hanaka. Sai dai, a wasu lokutan kuma a wasu yankunan Hausawan, ana amfani da wasu al'adun gargajiya wajen tabbatar da cewa an biya bashi ko an mayar da abun da aka aro, misali. Ana iya rantsuwa ko amfani da shaida idan buƙatar hakan ta taso. Waɗansu, za ka ga ba za su ba ka bashin ba sai ka samo wani wanda zai tsaya maka, wanda zai zamo shaidan cewa an baka, dan kar ka zo ka ce ba a baka ba. Sannan kuma waɗansu suna amfani da rantsuwa, za ka rantse cewa, za ka cika alkawarin nan. Allah ya sa mu gane.

Salama alaikum...... barkanmu da sake dawowa, wannan shiri namu. A yau tambayar namu tana tambaya ne akan yadda za ka bawa, biyan bashi muhimmanci da ajiyar kuɗi. A cikin tsari na tattalin arziki na yau da kullum, yan da muhimmanci, a san yadda za a dai daita biyan bashi da ajiyar kuɗi. Ga wasu muhimman ka'idodi da za'a iya bi; Na farko: Fahimtar NAu'in Bashi. Dole ne mutum ya tantance irin bashin da yake biya idan bashin yana da babbar riba, yana da kyau afi mai da hankali wajen biyan sa, domin gujewa tarin bashoi da sauran su. Saboda irin wannan babban bashin irin shine za a zo a wulaƙanta mutum. Sannan na Biyu: Samar da Ajiyar Gaggawa. Kafin a mai da hankali kan biyan bashi, yana da kyau mutum ya ajiye waɗansu yan kuɗi kamar na wata uku ko zuwa wata shida domin irin gujewa ɗan wani abu da zai taso na gaggawa. na wanda ba tare da wani ɓata lokaci ba mutum zai iya amfani da wannan domin ya irin wannan yana sa mutum ya mutum ya gujewa bashi. Sai na Uku: Biyan Bashi da Yake da Babban Riba. Irin wannan shine kamn dai wnda muka yi magana a na ɗaya, irin ka samu duk irin wannan babban bashin da ka ci irin wanda ka ci kuɗin mai yawa, misali; ko amshi kaya mai yawa, to irin su ne ya kamata ka fara bawa muhimmanci domin ka fara biya in ka gama biyan babban, biyan ƙananan zai biye maka da sauki. Na Huɗu: Raba Kuɗi TsakaninBiyan Bashi da Ajiya. Idan ana iya biyan bashin da kaɗan-kaɗan, yana da kyau, tom a ci gaba da ajiye kuɗi ko mai ƙanƙantarshi yana sawa mutum ya rage bashi sosai akanshi. Sannan sai na ƙarshe, akwai Gujewa Ƙarin Bashi. Ina da kyau gaskiya mutane su gujewa ƙarin bashi saboda inma ka ci tomutum ya daure ya biya domin cin bashin ma ba daɗi ne da shi ba, Allah ya sa mu gane.

Salamu alaikum! Barkan mu da sake dawowa. A yau shirin namu ya na nuni ne a kan wace shawara ce zaka ba mutumin da ya ke da matsalan biyan bashi a cikin mu, wato dai ni dai shawaran da zan ba shi shine dai a... bashi ba ƙaramin matsala ba ce sannan kuma kafin ma dai mutum ya ci ta ba ba ƙaramin abu ne gaskiya zai sa mutum ya ci bashi ba, amma to duk wanda ya samu Allah ya nufe shi ya iya cin bashi to ya daure ya cije yai ƙoƙari ya biya wannan bashin, sabida bashi matsalace ba ƙanƙani ba wanda zai jawo a iya wulaƙantaka, a kaika police station, a kaika wani wuri dai wanda kai da 'yan uwanka ma baka so ba zaku so a kaiku wannan wurin ba, sabida wannan matsalan bashin, sannan shi mutane da dama waɗansu za kaga kafin su baka bashin ma sai baka sharuɗɗa za su ce maka waɗansu zaka ji sun ce maka bashin... suka baka zuwa lokaci kaza sati ɗaya, sati biyu, wata, bayan wata biyu, ko kuma wata shida rabin shekara, ko kuma bayan shekara, waɗansu za su iya maka wannan alfarman, waɗansu kuma zasu baka ne da niyyan ce wa in suka baka to in kazo biyansu sai ka ƙara masu wani abu, to in har ka amince da haka to kaga ka sa kanka a cikin matsala, wanda su zasu iya da lokaci na cika su taso su nuna ce wa ka biya su bashinsu da ka amsa, in har kuma baka biya su ba, a lokacin ne zasu nemi su wulaƙantaka, su tozartaka kai da italanka, wanda waɗanda ma bai kamata su ji ce wa kaci bashin ba sai a zo ana nunnunaka a unguwa ce wa kaci bashi ka kasa biya har ana wulaƙantaka, to duk irin waɗannan matsalolin su na sawa kaga mutum ana so ka gujema ma bashin ka dage ka daure ka samu wata 'yar sana'a da zaka dinga yi domin ka guje ma bashi, wanda ɗan wani abu zai dinga shigo ka na kashewa na yau da kullum, Allah ya rabamu da cin bashi.

Salama alaikum barkanmu da sake dawowa a yau ma shirin namu yana nuni ne akan ga de tambayan yana cewa yadda manoma um a anguwa suke kulawa da biyan bashi a lokacin da aka samu um amfanin gona kaɗan a wane irin kuma lokaci to a gaskiya irin waƴanda zaka ga sun ci bashi sabida su yi noma waƴansu suna cin bashin ne su yi noma sabida su samu amfanin gona dayawa su siyar su ajiye na amfani sannan kuma su biya bashin to amma irin wannan lokaci da za ka ga mutane sun samu amfanin gona kaɗan ya danganci da irin wanda ka je ka ci bashin a wajen shi wanda ka ci bashin a wajen shi in me fahimta ne ze yadda ka ɗan fara ba shi wani abu kafin ka samu ka cika mi shi waƴansu kuma ba su da fahimtar nan kurun se de mutum ka ga ya seda kayan amfanin gonan da yayi gabakiɗaya ya biya kuɗin bashin amma be ma ƙila ko gama biya ba ko kuma ya gama biya ba shi da abin da ze ajiye a gida ko kuma ba shi abin da ze siyar domin ya yi amfani na shi na na kanshi to amma irin waƴannan manoma zaka gan su waɗanda ba su da ƙarfi ne sosai yawanci zaka ga su ne suke cin bashin domin su yi irin wannan noma duk da de yanzun akwai noman nan kamfani da ake yi wanda mutane suke zuwa su karɓa za a ba ka ana ce mi shi babbar gona za a ba ka kayan aiki da komai da komain wanda ƙarshen noman za ace ana son ka kawo buhu kaza ka ga kaman wannan shi ma bashi ne to kuma in wannan kaya bai kai yawan yanda suke so aka ba ka ba to dole kai ne fa zaka daure ka cika a naka domin ka biya su tun da kai ka amince tun farko hak ka amince cewa zaka noma musu to duk irin waƴannan mutanenmu manoma da sauransu su na yin irin wannan sabida de ɗan samun na yau da kullum amma in har Allah ya sa ma abin albarka zaka ga sun yi noman sosai idan har ya iya biyan bashin shi

Salama Alaikum barkanmu da sake saduwa a wani shiri namu a cikin wannan shiri namu a yau tambayarnamu tana tambayane ko akwai wasu zaɓaɓɓun hanyoyin biyan bashi, da suka dace da manoma? Eh akwai zaɓaɓɓun hanyoyi da suka dace da manoma domin sauƙaƙe musu wasu daga cikin waɗannan hanyoyi, sun haɗa da, Na ɗaya: Akwai biyan bashi lokacin girbi, wannan yana nufin cewa manoma zasu iya samun rancen kuɗi ko kayan aiki, sannan su biya bayan sun girbe anfanin gonarsu wannan yana rage musu matsin lamba, yayin noma. Sai na Biyu: Biyan Kashi-kashi. ana ba da daman biyan bashi cikin ƙanƙanin kashi-kashi, bisa wata ko shekara. Domin ka da ya zama nau'in da zai basu wahala sosai, don sauƙaƙa musu ga manoma. Ajiye Riba. Shine na uku kenan, Wasu shirye-shiryen gwamnati ko bankuna, suna bayar da rancen noma tare da rage ko rage ribar da za'a biya. Sai na Huɗu: Haɗin Gwiwa da Ƙungiyoyi. Manoma na iya shiga ƙungiyoyin haɗin gwiwa domin samun rancen cikin sauki da sauƙaƙa da cikin sauƙi da cikin sharaɗi masu sauki haka. Sai na Biyar: ko kuma in ce na ƙarshe, Rance Marasa Ruwa. Wasu hulkumomi ko ƙungiyoyi masu zaman kansu suna biyan wasu na ba da rancen kuɗi ko kayan aiki, wanda ba tare da sun yi ca ji ba na riba. Suna so dai kawai su taimakawa talakawane, manoma, domin su bunƙasa noman su. A taƙaice dai waɗannan hanyoyi sune suna taimakawa manoma, su sami kuɗaɗen da zasu ci gaba da noma ba tare da wahala ba.

Assalamu Alaikum, uhm barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri namu. uhm dafarko ayau tambayan namu tana tambayane akan wasu ƙalubale ne manoma ke fuskanta wajen biyan bashi a lokacin da amfanin gona yayi ƙasa to dafarko dai zan fara cewa babban ƙalubalen da manoma ke fuskanta wajen biyan bashi. a lokacin da amfanin gona yayi ƙasa shine rashin isasshen kuɗi idan amfanin gona bai yi kyau ba hakan yana nufin cewa ribar da suke samu daga siyar da kayan amfanin zai ragu wannan yana haifar da matsala wajen biyan bashi saboda uhm na farko akwai rashin kuɗin shiga Manoma basu da wadataccen kuɗi don biyan bashin da suka ci wannan yana sa gabakiɗaya hankalinsu ya tashi inda inda za su ma nemi kuɗin da zasu biya bashin da suka ci yana tayar musu da hankali Sai na biyu ƙarancin tallafi uhm bankuna da ƙungiyan sa kai suna matsa ma waɗansu daga cikin manoman wa'inda suka kasa biyan bashinsu a cikin lokacin da aka basu Wannan yana sa basa samun sassauci da suke nema kuma a irin wannan lokacin ne zakaga sassaucin da suke neman ma ba zai yu ba sabida an basu lokaci su je su yi amfani ko kuma kuɗin da aka basu lokacin da aka basu kuma yayi ƙaranci Sai na uku akwai farashin kayan gona uhm idan farashin kayan gona a irin wannan lokacin da kaya uhm amfanin gona baiyi kyau ba, za ka ga irin farashin yayi ƙasa sosai kaya sun faɗi. irin wannan yanasa manoma duk suji ba dadi sabida ɗan kuɗin da za su samu su biya bashi ko kuma su badama Sai na huɗu akwai biyan bashi da riba mai tsada, Irin wannan ne kuma za ka ga akwai bashin da suke zuwa su ci wanda kuma ribar da aka sa musu ko cajin da aka sa musu yayi yawa Sai yanayin tattalin arziki ya danganci a irin wannan lokacin da kaya gona ya faɗi za ka ga tattalin arzikin ƙasan ma ya faɗi sabida idan tattalin arzikin ƙasan ya faɗi kayan amfanin gona da sauransu komi faɗuwa yake to manoma ma suna shiga wani iri lokaci

Assalamu Alaikum, barkanmu da safiya ba A yau tambayan namu yana tambaya ne akan ya manoma ke fifita kashe kuɗi a lokacin da amfanin gona yayi ƙasa a lokacin girbi alokacin da amfanin gona yayi ƙasa manoma sukan fifita kashe kaɗi ta hanyoyi da zasu taimaka masu su tsira uhm dakuma cigaba na noma anan gaba Ga wasu hanyoyi da suke bi na farko abinci da buƙatar gida uhm manoma sukan tabbatar da cewa sun samu isasshen abinci da iyalansu ya zasuyi wata babban kashe kuɗi sai na biyu biyan bashi idan suna da bashi sukan ƙoƙarta biyan mafi mahimmanci dan kada su shiga cikin matsala mai tsanani sai na uku kulada kayan noma Sukan tanaji kuɗi dan kula da injima kayayyakin noma dakuma dabbobin su domin gujewa lalacewa Sai na huɗu akwai biyan iri da kayan noma Sukan siya iri da wuri su ajiye domin ko da lokacin noma yayi bara su shiga wata matsala ba da kuma kayayyakin noma duk sukan siyesu su su aje lokacin da yake da sauƙi Amma in lokacin noma yayi za kaga kayayyakin suna tsada sukan koƙari su tabbatar sun siyeshi a lokacin da yake da sauƙi domin su ajiye su tanada sabida sabida daba sai na biyar rage cin gaɓa Wasu lokuta sukan rage irin wasu abubuwan da basu zama dole ba irin suj sababbin aiki wani sabon aikin da za ka je ka iya gidanka ko a gonanka sukan ƙoƙari duk su rage wannan. Sai na shida ko kuma in ce na ƙarshe uhm nemi tallafi da aikin ƙari Wasu sukan nemi tallafi daga gwamnati ko ƙunguyoyin sakai ko kuma waɗansu in ba su nemiba sukan nimi waɗansu ƙananan sana'o'i haka su ɗan dunga yi domin su rage wa kans

Salamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Uhm barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri namu. A yau tambayan namu tana tambayane akan ko shin akwai wani shirye-shirye na wanda ake wa al'umma da ake gudanarwa domin tallafa wa manoma a lokacin da amfanin gona yayi kyau ko kuma lokacin uhm girbi Uhm na farko dai akwai wasu shirye-shirye na al'umma da ake gudanarwa domin tallafa wa manoma a lokacin da amfanin gona gonansu yayi kyau ko kuma lokacin ɗaukewar girbi. wannan yana taimakawa wajan rage matsalolin da manoma ke fuskanta a lokacin damina ko lokacin da albarkatun ƙasa basuyi Uhm basu amfanu da su yadda yakamata ba. nafarko taimakon kuɗi da kayayyakin aiki. Wasu ƙungiyoyin al'umma suna bada tallafi na hanyar raba kayan aiki ko kuɗaɗe domin manoma su sami damar farfaɗo da gonakinsu ko samun wasu kayayyaki da za su taimaka wajan bunƙasa aikin noma. Sai na biyu haɗin gwiwa bankuna uhm wanda haɗi haɗin gwiwa da bakunan rance. A wasu yankuna ana samun haɗin gwiwa tsakanin manoma da bankunan rance na al'umma da kuma ƙungiyoyin bada ƙungiyoyin bada agaji. ƙungiyoyin bada agaji. Wannan na taimaka wa manoma samun rance ta sauƙi Uhm uhmm wanda suka fi dacewa da su domin yin amfani da su wajen magance matsalolin da suka shafi ƙarancin albarkacin ƙasa. Sai na uku akwai shirye-shiryen taimako da zuba jari. Hakanan akwai kuma shirye shiryen al'umma na zuba jari acikin noma wandaki taimakawa wajan ƙarfafa gwiwar manoma da samar musu da dama ta musamman a lokacin rashin girbi ko ƙarancin ruwa. Wa'innan taƙaitattun uhm bayanai kenan da zamu iya badawa a wannan lokaci Da fata an fahimta

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi taʼala wa baraka tuhu. um Barkanmu da sake dawowa acikin wannan shiri namu. um a yau tambayan namu tana tambaya ne akan um wani mataki kungiya ko cibiyoyin kuɗi um suke yi a wajen taimaka wa manoma a lokacin da amfanin gona bai yi kyau ba ko kuma a lokacin da amfanin gona yayi ƙaranci um a ko wani irin lokaci. Da farko dai cibiyoyin kuɗi suna taka muhimmiyar rawa wajen tallafa wa manoma. A lokacin da amfanin gona bai yi kyau ba suna taimakawa manoma ta hanyoyi da dama ciki harda bayar da rance da tallafi don taimaka musu wajen samun kuɗaɗe da zasu gudanar da ayyukan su. Wannan yana basu daman sayan kayan aikin gona, iri da kuma magungunan da zasu inganta amfanin gonar su a lokacin da yanayi baiyi kyau ba. Haka kuma cibiyoyin kuɗi su na bayar da inshora dan kare manoma daga asarar da zata iya faruwa saboda yanayi mai tsanani ko wasu matsaloli da za su iya fuskanta. Wannan yana taimaka musu wajen samun kariya daga matsaloli da suka shafi rashin ruwa ko kuma cututtuka da suka shafi amfanin gona. Bugu da ƙari cibiyoyin kuɗi suna bada shawara kan yanda zaʼa tsara kasafin kuɗi da yanda zaʼa inganta gudanar da harkokin noma wanda hakan yana taimaka wa monama wajen zama masu ɗorewa da kuma samun cigaba a lokacin da aka samu ƙalubale. Duk waɗannan abubuwan da ƙungiyoyi ko cibiyoyin kudi sukeyi suna yi ne saboda su taimaka wa talakawa wanda su ne basu da halin yi a lokacin da irin wannan matsaloli ya same su. Toh irin wannan ƙungiyoyin suna shigowa cikin talakawa su taimaka musu saboda su bunƙasa um harkar noma da kuma tattalin arzikin kasa.

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi taʼala wa baraka tuhu. Barkanmu da sa ke dawowa. A yau tambayan namu tana tambaya ne a kan um wani irin kayan aikin gona ka dauke shi muhimmi. um Akwai wasu kayayyakin gona da suke da matuƙar mahimmanci ga noma. manoma Ga wasu daga cikin mahimman kayan aikin gona da ya kamata manoma ya zuba jari a cikin su. mu Mota ko babur, don sauƙaƙa sufuri da kuma kai kayan gona ko kuma zuwa kasuwa. Shara ko guga, ana amfani dasu wajen shuka, gyara, gyara ƙasa, ko kuma um taske shuka um furanni ko tsoho, don shuka amfanin gona kamar shinkafa ko masara. Sai akwai ruwan ƙasa ko injiniyar ruwan sama, wannan yana taimakawa wajen tsayar da um shayar da shuka idan akwai um ƙarancin ruwa ko kuma lokacin daamina. Sai akwai garkuwa, ana amfani da su wajen kiyaye shuka daga dabbobi ko kwari. Sai akwai kayan shuka, waɗannan suna taimakawa wajen noman amfanin gona kaman masara, shinkafa ko gero. Sai akwai girgiza ko harhaɗa taakin gonar. Ana amfani dasu wajen shuka da gyaran ƙasa. Sai akwai injin tattara amfanin wannan yana taimakawa wajen tattara amfanin gona cikin sauƙi da sauri musamman ga manoman da suke da gonaki masu yawa. Zuba jaari a irin waɗannan kayan aikin yana taimakawa wajen ƙara yawan amfanin gona da kuma rage wahalar aikin gona.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi taʼala wa barakatuhu. Barkan mu da sake dawowa a cikin wannan shirin namu, a yau tambayan namu tana tambaya ne akan um Ta ya ya zaka Samu wani kayan aikin gona zaʼa zuba jari ciki? um Da farko dai don sanin kayan um wani kayan aikin gona zaʼa zuba Jari dole ne a duba abubuwa da dama Ga wasu muhimman abubuwa da zaʼa iya laʼakari dasu. Na farko, buƙatar aikin gona. Dole ne ka fahimci irin aikin da ka ke son yi ko yana nufin noma noma amfanin gona ko kiwo ko wanne aiki yana da kayan aikin da suka dace da shi. kamar su injinan shuka, ko na girbi sai na biyu yawan amfani kayan aikin da zaʼa zuba jari dole ne su zama masu amfani sosai Idan kayan suna da amfani acikin aikin gona da yawa. Za su kasance masu riba a cikin lokaci, Sai na uku um Kudin kayan aikin, ka duba farashin kayan aikin da ka ke son siya harda tsadan gyara da kulawa. Idan kayan sunada tsada sosai, ko suna buƙatar kulawa me yawa ya kamata ka yi la'akari da yawan wannan kafin su bi jari. Sai na hudu, ɗorewa kayan aikin da za suyi aiki na tsawon lokaci su na da kyau. Dole ne su zama masu ɗorewa da kuma ɗaukar nauyi a cikin yanayi aiki mai yawa da wuya. Sai na biyar, akwai kayan aikin zamani. Idan ka na da damar samun kayan aikin zamani su na iya taimakawa wajen inganta aikin gonan da rage lokacin aiki wanda zai kawo riba mai yawa. Sai na ƙarshe kasuwar kayan. duba kasuwar kayan aikin gona yana um naa yankin ka idan akwai kayan da aka fi so, kuma suna kyau a yankin ka za su iya zama zuba jari mai kyau. A karshe kuma, da zarar ka iya la'akari da wadannan abubuwan zaka iya yanke shawara mai kyau wajen zuba jari a kayan aikin gona.

Assalamu alauikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanmu da sake dawowa wannan shiri namu. A yau tambayan namu tana tambaya ne um wane abu ne mafi muhimmancin domin muhimmancin fa'idar gaba jari a kayan aikin gona Da farko dai mafi muhammancin fa'idar zuba jari a kayan aikin gona shi ne inganta samar da amfanin gona da rage wahalar aiki, do manomi yana da kayan aikin gona na zamani zai iya yin aikin cikin sauƙi da sauri. Wanda hakan zai ƙara yawan amfanin gona da rage lokacin da ake buƙata wajen noma. Wannan yana taimawa wajen samun riba mai yawa musamman idan aka samu kayan aikin da suka dace aikin gonar. Akwai kayayyaki da suka dace da ikin gona irin su, babbar mota manya-manyan injinan da ke yin aiki cikin sauri wanda wani injin zai iya yin aikin mutane uku mutane biyar ba tare da ya gaji ba. Idan mutane za su yi aiki a awa ɗaya ne duk zai iya yi a minti ashirin ko minti talatin. ya danganta da irin yanayin aikin da aka sa ma injin zai yi. Akwai irin su sauran kayayyaki, irin su mutum, in ya samu taki mai kyau, iri mai kyau, duk irin waɗannan suna taimakawa wajen samun riba a kayayyakin gona, wanda in har gonar ta yi kyau shi ne zai sa mutum ya samu ribarsa har ya fitar da wahalar da ya sha da sauransu. Haka ne a cikin wannan kuɗin zai samu ya sayi irin su iri, da sauran kayayyakin aikin gona da yake da buƙata. Banda ɗan sauran aiki na gida da zai yi da kuɗin nasa A cikin waɗannan abubuwan da muka lissafo, dukkansu suna da muhimmanci, wanda duk wanda zuba jari a cikinsu, zai samu riba sosai. Allah Ya sa an fahimta!

Assalamu alikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu! Barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri namu. A yau tambayar tamu tana tambaya ne a kan Ta yaya za ka kula ko kuma gyara kayan aikin gonarka. Farko dai do kula da kayan aikin gona da gyara su Akwai matakai masu muhimmanci da za a iya bi domin a kula da su ko a gyara su, na farko, akwai: um Tsaftace kayan aiki. Bayan amfani da kayana aikin gona, Yana da muhimmanci atsaftace su daga datti um tsarkace da sauran abubuwa da za su iya lalata kayan um Tsafatce su da ruwan ɗumi ko da sabulu, sannan a shafa mai ko man fetur don hana su tsatsa ko yin ruwan zafi. Na biyu, dubawa da gyara, da gyara kafin amfani. Kafin amfani da kowane kayan aiki, yana da kyau a duba lafiyarsa. Idan aka lura da wani abu da bai dace ba, kamar murɗiya ko nauyi ko rauni sai a gyara. Ko a mayar um ko a maye gurbinsa. Sai na uku, ajiye kayan aiki a wuri mai tsaro. Kayan aikin gona, ya kamata a adana su a wuri mai inuwa da kariya daga yanayin zafi ko ruwan sama don kauce wa lalacewa daga tsatsa ko hasara. Sai na huɗu, akwai shafa mai ko man fetur. Yana da kyau a shafa man fetur ko mai a sassan kayan aikin da ke motsi kamar injin injin ko na'ura domin rage gajiyan da tsagewa Sai na biyar, akwai ajiye ajiye wuraren aikin Kayan aikin gona kamar wuƙaƙe, famfo ko firinji sukan iya samun rauni ko karyewa idan ba su ajiye su yadda ya kamata ba. Sai daga ƙarshe. Da wanna tsarin kulawa da kayan aikin gona, za a iya tsawaita rayuwarsu da tabbatar da ingantuwar aikin.

Salamu alaikum warahmatullahi taʼala wa barkatuhu barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri namu. Yau tambayar tamu ta tsaya ne akan ta yaya za ka auna dawowan zuba jari a cikin kayayyakin aikin gonanka? Da farko dai don auna dawowar zuba jari a kan kayan aikin gona, akwai matakai guda biyu da za a iya bi. Na farko, za a duba yawan kuɗin da aka kashe wajen sayen kayan aikin, sannan na biyu a duba yawan riban da aka samu daga amfani da kayan aikin. Na farko kudin da aka kashe wajen sayen kayan aikin gonan, bari mu dauke shi muyi bayani Wannan yana nufin dukkan kuɗaɗen da aka kashe wajen sayen kayan aikin game da kuɗin jirgin tura kayan da sauran kuɗaɗen da suka shafi sayen su, duk wani kudi da ya shafi shige da ficen da akayi um siyo kayan ya shafi wannan. Sai na biyu, ribar da aka samu wannan yana nufin yadda kayan aikin suka taimaka wajen inganta aikin gona kamar kara yawan um kara yawan amfanin gona ko kuma rage lokaci da aka kashe wajen noma Idan kayan aikin suna taimakawa wajen samun ƙarin amfanin gona ko rage asarar albarkatu zai kawo ribar kuɗi, um da dama akwai yadda mutum zai iya bi ka duba da akwai yanayin yanda mutum zai iya gane ribar shi wanda zai gano ya samu riba in ka cire a ciki in ka tattare kuɗin naka gaba ɗaya cire kudin da aka kashe wajen siyo kayayyaki sannan kudin da aka kashe wajen yin gonan gano cewa kudin da aka kashe da fatan kowa ya fahimta Allah yasa mu dace.